Ngat acel ocung i cula nam ma tye macol licuc dero me dwe tye ki i dye pii malo tye dyewor ki i tenge piny tye macol pii opong madit i dye nam.

Mon ki co gitye ma gucung i rek acel cilam tye guboyo wigi gurukke ki bongi maboco i ngegi tye yadi ma otwi odngo alamal.

OB twela mabor tye odongo onyede Malo iwi yamo Kun wiye twela man pekke ingete tye yadi ma otwi maboco ma kingi cokcok ki piny